Halkaan waxaa iskugu imaaday dhalinyaro iskugu jiro rag iyo dumar waxay isticmaalaayaan laabtoobyo hortooda waxaa yaalo buugag, biyo caafi, muubeelo iyo tiish waxay kala xiran yihiin taraaxado iyo iskudaysyo. Shaatiyaal.

Meshaan waa meesha lagu gado mooska waxaa yaalo moos cagaar ah oo aad ufara badan wuxuu dul saaran yahay bac gaduuda ah

Meshan waxa yaalo hormuud hormudkaso loga tala galay dhalada darbiga aya lagu istacmalaa kalarkisa wa madow lambarihisana waa cadaan qaar baluug cagar jaale

Halkaan waxaa yaala simikaar simkaarkaas magaciisu yahay aybiies taangi xiliga wareega mastar taangi markasta iyo goor kasta 1234

Halkaan waxaa yaalo caag madow ah waxaa kudhex jiro carro. Carradaasna waxaa kusii dhex jiro fiyoore midabkiisu waa cagaar waxuu dulsaaran yahay miis.

Waa qol hal daaqad leh iyo nal kuxiran, qolka dhulkiisa waa mutuleel cadaan ah darbiga waa cagaar, darbiga kore waa cadaan. Fadhigu waa qaxwi.

Meeshan waxaa jooga niman iyo naago way buraanburayaan waana laami waxa ka danbeeya geed cagaar ah

Waa makiinadda wax lagu sheego midabkeedu yahay midooday hadays darbiga ka dambeeyay waa cadan

Waa kushiin waxaa yaal sacmay waxaa ku jiro hili jigjiga badanyihiin

Halkaan waxaa yaalo caag madow ah oo kujiro dhagax cadaan ah, dhagax gaduud ah iyo dhagax buluug ah. waxaa kusii dhex jiro geedo fiyoore ah kalarkiisu waa cagaar, darbiga waa cadaan.

Meeshaan waa jiko waxaa yaalo armaajooyin cadaan ah iyo meel gacmaha lugu dhaqdo iyo daaqad.

Halkaan waxa tagan madaxwaynaha xasan sheeg oo gadaashiisa suran yahay calanka somaliya ee gacmaha is haystaan ururka iskaashiga bariga afrika calamo kala duwan iyo dalal kala duwan

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman farabadan waxaa horyaalo miis maraad saaran tahay waxay qabaan shaatiyo kofiyo cadaan mana ayaa ka dambeeyo

Meeshaan waa meel lagu iibiyaa laabta dumarka waxaa yaalla saakooyin kala duwan masaro kala duwan iyo kaba kala duwan oo isku ekeyn

Halkaan waa farmashi waxaa yaalo sharoobooyin iyo kaniiniyo. Masaajo.